Oyo bazo lakisa biso na liboko eza ndongo mbela ou encore ba benga yango poivre noire, ba lambelaka yango na nyama brousse.

Buku ya bana ya kelasi ya 6ème eza na langi ya bozinga, makambo ekomami na langi ya pembe na langi ya mosaka.

Mutuka ya pembe ya monene etelemi na nzela nase ya nzete ememaka Simon.

Mama atelemi alati ensemble ya liputa, pe asimbi na maboko na ye sakoche ya moyindo na trouse ya motani.

Mwana ya mobali ya kelasi azo loba na micro .

Ba mbila mibale basimbi minduki pe batelemi liboso ya mutuka